I man nen latin awobi ma yer wiye tye muket oruko bongo mucero cero kome tidi oboyo dogge tye ka neno atir i nyim kalamak cal ki dong ngeye tye cal kom ot

Aneno nyig kic ma giti i peta ma kalane obedo te opok te opok nyige maromo apar me cito apar wiye abic

I cal man dul pa nyig kic area maromo aryo gitye ka kupe i kingi aryo tye i dyere cito ka kwano lawote kidong yen ma nen alumalum tye inge gi